<hesitation> waaleykum salaam <hesitation> Youssouphe Sow maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di nuyu aussi bépp auditeur <hesitation> Tamba FM di présenter wu encore ne Cheikh Sidy Cissokho moo nekk <hesitation> di waxtaan ak yéen nekk chef agence su compagnie nationale assurance agricole agence zone est bu Tamba bi jël en compte Tambacounda ak Kédougou

<hesitation> jërëjëf <hesitation> monsieur Sow <noise> question bu am solo la ndaxte sunu émission bu bële paase àllarba daanaka <hesitation> junj woon nañu waxtaan bu dem ci wàllu sàmm bien que nag ñu ngi ci période du mbéy jaaxle aussi am ci côté boobu ci wàllum taw donc nga gis ni lu ñu bokk béykat yeeg sàmmkat yi jaaxle taw la ndaxte moom moo yore lépp bu taw ñëwut gàncax bi du demee noonu donc dina toll benn moment yoo xam ni jur yi aussi <hesitation> xiif day dugg si ñoom comme ni béykat yi aussi bu taw ñëwul <noise> ah gàncax li ñu war a am ci rendement du ñu ko am am na fu ñuy toll aussi <hesitation> dina métti bien comme sa question ci <hesitation> sàmmkat yi lay laaj <hesitation> ba léegi <hesitation> ñun ci wàllu assurance luñ ci mun mooy <noise> woo leen ndaxte <hesitation> xam nga assurance

<hesitation> egg si na gàllankoor day am xaaral ma daw gaaw dem ci assurance daanaka boo doxalee noonu <smacks lips> dafa mel ni yow da nga bugg a tricher maanaam entre guillemets la sax maanaam yow da nga xaar ba gis ne risque mu ngi ñëw rek nga ne xaaral ma daw parce que lii su ma si jógul sama mala dina dee xaaral ma dem mais nit ki <noise> <hesitation> fagarul rek moo tax olof yi di naan xoddeekul balaa ngay lakkle maanaam yow borom jur nga nga nekk sàmmkat <hesitation> boo xam ne ay téeméeri nag wala ay téeméeri xar nga am wala nga nekk sàmmkat boo xam ne énaari laadum nga am wala ñetti azote nga am ñoom ñëpp mun nañu interessé wu ci assurance bétail bi ndaxte li nga xam ne assurance boobu mu ngi koy couvrir ay risques la <inhales> te risque yi ñiy couvrir dem na ci risque loo xam ne maladie la mooy feebar booy jar buy dal jur yi donc <hesitation> feebar jur yi am na bien que am vaccin dinañ énoom dinañ ko def mais ñu ci bari duñ ko def mais événement yi aussi am na risque yoo xam ne accident la parce que accident mun na nekk ñaari xar yi sax ñaari kuy bokk benn kii di mbëkkante ba kenn bëtt kenn mu dee acciedent mun na nekk buum mu lonku ci baatu xar bi mu dee accident mun na nekk ci lu muy lekk mu fër biir biy daw jàpp ko mu dee comme nit aussi <hesitation> accident daal xeet yi bari na oubien muy <hesitation> dox ci kaw tali bi nii di dem oto fiir ko mu dee loolu yëpp ay xeetu accident la wala ñu yore xam ne am nañu ay fas tey nii dëkk àll bi boo xoolee fas mooy seen moyen de transport mun nañ daw ci àll bi <hesitation> fas bi saaraan mbëkk dee donc lépp li nga xamante ne xeetu feebar la lépp li nga xam ne xeetu accident la bu nga xamante ne dal na mala gi mala gi dee loolu la assurance di couvrir <smacks lips> donc bu fekkoon ne yow ñëwoo ci assurance pour ñu jox la xeetu assurance boobu assurance bu boobaa du ci mun dara sa mala daén koy seetaan mu dee nga jël sànni donc li waroon a jël nga sànni moom la assurance bëgg a da dakkal mais balaa ngay sànni au moins boo ko assuré au moins ñu fob as tuut jox la ko nga mun a jënd leneen donc loolu moo tax assurance mortalité bétails jóg pour vraiment perte yi nga xam ne dañ koy subir ñu mun a léegi dakkal loolu au moins ku perte sa xar wala sa nag wala sa fas <breath> ñu mun la jox ndàmpaay nga jënd beneen soosu

<breath> <hesitation> ci wàllu assurance agricole tamit <hesitation> risques yi ñu jël <hesitation> bare na waaye wàllu foog ma préciser assurance agricole lan lay undu <hesitation> assurance agricole <hesitation> dafa ne assurance boo xamante ne ci wàllu <hesitation> mbéy la waaye nag ci biir assurance agricole dafa am ay xeetu assurance yu ci nekk ci assurance agricole am na lu ñu woowee assurance perte de récolte maanaam <hesitation> ñàkk bi nga mun a ñàkk ci sa <hesitation> mbéy te li la mun a ñàkkloo effectivement ay risques ñoo tax ngay <hesitation> li nga xam ne investir nga ko si sa mbéy parce que ñu fàttaliku ne assurance du la ngay assuré sa sa sa sa gerte wala sa mboq wala sa suuna mais xaalis bi ngay duggal ci loolu nga bañ mu yàqu loolu ngay assurer donc te loolu <hesitation> as fee événement yoo xamante ne risques yoo xamante ne ñoo mun a <hesitation> dal assurance perte récolte daanaka bari na bokk na ci li nga xam ñëpp xam naénu ko ndaxte loolu lay ne ci réchauffement climatique la ñu nekk kooku benn risque la boo xamante ne bokk na ci assurance perte récolte bokk na aussi <hesitation> incendie maanaam nit éni <hesitation> nawet bi dem mu baax ba jamono bi nga xam ne war ngaa mun a góob daay ñëw dugg

donc loolu aussi mun nga wa incendie bokk na invasion sauteriot maanaam ay criquet yuy dugg wala ay gunóor yu dugg di yàq wala ay picc yu dugg di yàq tool gi wala loolu aussi invasion sauteriot la invasion criquet loolu aussi événement loo xamante ne assurance perte récolte mun na ko assurer am na aussi loo xam ne divigation des animaux la divigation des animaux maanaam rabu àll yi dugg sa tool yàq ko maanaam buubu golo yi dugg ci wala fas charette dugg ci yàq ko loolu aussi événement la boo xamante ne assurance mun na ko jël en charge ci assurance perte récolte bokk na ci aussi yeneen événements yi <hesitation> pluie hors saison maanaam fi nga xam ne nit ñi dem nañu ba góob taa ko le temps ñu koy dóor bàcc koog yooyu comme par exemple fay jël naa gerte nga gis taw énëw boo xamane kenn xaaru ko kooku mun na yàq aussi bu fekkee wàllu ceeb la surtout baaxul ci ceeb ak yooyu loolu aussi événement la loo xamante ne assurance perte récolte dina ko jël donc risques yi <breath> li nga xam ne perte récolte mun na koo jël <breath> vraiment ay risques yu bari la par contre ci assurance agricole aussi

maanaam xeetu assurance boobu <breath> li ma limoon ci assurance perte récolte moom du jël loolu yëpp <breath> moom day aju ci benn pàcc lay fa àndu day ne par exemple assurance indice bi day koy aajo ci ñi lépp bokk te tey jii nii lu ñëpp bokk moom mooy ñàkk-ñàkk taw parce xam nañ sunu zones yi taw bu bëre <hesitation> mun na ñëw mais rare na mais ñàkk-ñàkk taw taw bu manqué loolu la ñëpp ñëpp ñëpp bokk assurance indicelle lu ci bëre buñ koy jox nit ci loolu lay aajo kon nga gis ni moom day aajo ci benn risque lay jël mooy risque boop xam ne au moins ñëpp a ko bokk bu bu loolu amee du Samba rek moo koy yëg wala Mademba moo koy yëg mais gox moo koy yëg donc boobu aussi nekk na xeetu assurance agricole <noise> mais xeetu assurance agricole la ci assurance indicelle <breath> donc mooy ci xeetu assurance indi assurance agricole am nañu assurance perte récolte boo xam ne am na ay événements yu bare ay risques yu bare yu ñuy couvrir <breath> am na aussi assurance indicelle boo xam ne boobu dafa aajoo ci ñàkk taw te zone bu ku <noise> amee zones yu baree ko koy yëg <breath> donc assurance agricole pour définir ko loolu laa ci mun a wax

<smacks lips> <hesitation> avantages yi daal bare na ndaxte bu fekkee ne yàlla dogal na nga jël xeetu assurance boobu première avantage bi mooy bu fekkee ne événements yu ma lim nii dal nañ la dèjà di nga foofu bu fekkee amoo assurance da ngay ñàkk parce que amul kenn ku ñuy damp mais boo xasee jël assurance agricole kooku au moins di nga am lu ñuy woowee indemnisation maanaam am na ku lay dàmp jox la loo xamante ne au moins nga sukkandikoo mun cee dund avantage assurance mooy bu yàlla dogalee nga am ndàmpaay boobu mun na la njëriñ ba nga xamante ne bu fekkee amoo ko woon da ngay obligé jaay say matériels agricoles oubien jaay say xar oubien jaay say nag oubien jaay en tout cas sa biens yi pour mun cee dund beneen avantage mooy assurance agricole bu fekkee ñëw nga ci assurance jël ko <breath> semaine passée waxoon naa ko avantage mooy mun na la faciliter <breath> nga am accès crédit au niveau des banques ndaxte banquier :fraassurance bu xamee ne assurance mu ngi lay gunge day ne ah kon kii li ma koy su ma ko joxee xaalis lu muy ñàkk bu fekkee yàlla dogal na mu ñàkk au moins buñ ko ndàmpee moom mun a jël xaalis boobu fay ma donc dinaénu ñeme gunge la ci wàllu crédit donc yooyu aussi avantage la ci ci ci ci wàllu assurance agricole <breath> am na yeneen aussi ah parce que même ci crédit solidaire boo xoolee bu fekkee ne banque tey nee nañu <hesitation> dinaa la jox crédit mais groupement la te groupement boobu en tout cas bu fekkee ne fay bor jot nada ngeen may fay moom bu fay bor jotee moom du xool Massamba fay na Mademba fay na day xool ku ci gën a am xaalis daal yow lay topp nga fay yow nga topp sa sa yeneen yi <breath> donc assurance agricole mun na nekk <hesitation> loo xamante ne <breath> tey ci partie bi nga xam ne assurée ngeen ko problème am foofu ñu fay leen même bu fekkee fay na bor bi yëpp mais partie bu leen di fay kooku mun ngeen ko jël dèjà wàññi seen crédit caution solidaire <breath> donc loolu aussi avantage la ci ci assurance agricole

waaw tey jii nii <hesitation> manqué manqué taw bu nga xam ne tey su ma jëlee <hesitation> wàllu <hesitation> mbéy mi c' est vrai que tey <hesitation> ñu ngi xuus ci nawet <hesitation> am na zones yoo xamante ne du ñu am fa am taw as tuut mais am na zone yoo xamante ne taw vraiment mu ngi manqué moo tax <hesitation> assurance <hesitation> dafa am waxtu bu nga xamante ne nit yi dañuy bindu am na waxtu boo xamante ne nit munu cee munu cee bindu moo tax may ñaax ñoom bu ñu demee ba xam ni ren war naa dem camapagne te lu ma leer ba leer ne tey jii nii dugg nañ ci jamono boo xamante ne taw nu mu daan ñëwee ñëwatul noonu donc naa fagaru balaa mbir di ñëw as tuut li ma yore woon def ko sama tool mu yàqu ndax taw ñëwut ma ñàkk lépp donc bi nga xam ne da ngay dem campagne rek jege sil agence su tamba bi bu CNAAS boo fa ñëwee lépp loo xam ne renseignement la au moins ñu jox la ko ci wàllu énu xam li ngay béy ñu xam ñaata ngay dugal sa mbéy bu boobaa ak ñaata par superficie ngay béy ñu wax la au moins yow ñaata nga war a fay pour ñu mun la garantie parce que tey jii nii wax dëgg yàlla tiitaange am na tiitaange am na ndaxte boo xoolee <hesitation> fu ñu doon xaar nawet ay jamono fu mu daan doon baax depuis mois de mai day commencé wala au moins juin mu commencé mais juin ba fin juillet nii boo xoolee li ñëw taw en tout cas <hesitation> demeewul noonu donc bis ko tey kon béykat mu ngi si jaaxle wóor na ma ni ba léegi si loxo béykat yi am na ñoo xam ne ñu ngi seen jiw ba léegi ji wu ñu bien moo tax nag <hesitation> ci wàllu en tout cas assurance classique moom weesu na bind ma tey ñu ngi ci liggéey nag comme ni ma ko waxee semaine passée programme <hesitation> Pader ñu ngi liggéey ak ñoom ak ay ay GIE yu bëre ñoom sax <hesitation> normalement ñu ngi leen di joxoon délai ba le 31 bii passé ñu amaat marge jox leen ba le 5 août bi nii xëy na loolu sax c' est pour uniquement jël socialement ñenn yoo xamante ne mënuñu leen dugal mais bu fekkee aspect économique la ñu yemoon aspect <hesitation> profil rek la ñuy xool fekk tëjoon nañu tëjoon nañ ko mais comme ay programmes la ñoo xam ne dañuy liggéey yàgg liggéey te ñoom aussi seen mbëbët ak ñun suñu mbëbët mooy développement moo tax ñu ubbi encore ay délais ba le 5 août foofu la ñuy tëjee <breath> moo tax képp koo xam ne bokk nga ci projet yooyu muy Pader képp koo xam ne bokk nga ci wala képp koo xam ne bokk na ci yeneen programmes en tout cas fii ba le 5 ubbil nañ la buntu pour nga mun a bindu am sa assuarnce en tout cas fagaru loolu daal laa xam ci wàllu wàllu wàllu wàllu mbéy mi wàllu sàmm mi nag kasaalika loolu la parce que tey jii nii ñun amuñu pour joxe aliments de bétails amuñu pour joxe ay vaccins donc ñun dañuy lëkkaloo ak service vétérinaire yi rek ku bugg assurer ñu ànd ak vétérinaire foofu xool mala ba nga bëgg assurer yow yaay xayma mala bi ñaata lay jar bu fekkee ne fas la boo nee tant lay jar ñu mun a xayma xool ñaata nga war a fayau moins vétérinaire bi xool sa fas wala xool sa benn mala bi nga bëgg a assurer daal parce que doo jël aussi nag boo xam ne suba mu dee nga assuré ko tey donc da ngay xool santé bi te loolu professionnel assuran ay professionnels élévage ñoo koy def mooy technicien en élevage wala inspecteurs yi vraiment au passage maa ngi leen di nuyu depuis seen <hesitation> inspection inspecteur régional bi <breath> ba tous les inspecteurs dépratementaux ba tous les chefs de poste <hesitation> vétérinaire vraiment maa ngi leen di jaajëfal parce que fépp fuñ dem ci liggéeyi <breath> ñu ngi ñuy jàppale ci liggéey boobu parce que nos bras techniques vraiment ñu ngi lay ziar donc ñoom daal la ñuy liggéeyal ci wàllu assurance <hesitation> élevage

waaw propositions risques yi xam nga risque dèjà contrat boo koy tëgg da ngay ne ah man de bëgg nga ko wa xeetu contrat yaa ngi nii am na contrat comme ni ma ko definir ci wàllu agriculture am na contrat bu nekk nii contrat assurance perte récolte la risques yi nangam risque nagam risque nagam moo ci nekk man comme ni ma limee noonu oubien assurance su indicelle mu ngi nii risque bii lay jël waaye nag nii lay doxee doxalin bi nag ma gën a xóotal un peu assurance indicelle yi comme ci programme ak projet ci loolu la ñu nekk di liggéey

mun nga cee dugg amul béykat bu mag laa amul béykat bu ndaw laa amul béykat boo xam ne suma suuf ga gannaaw kër la koy def tant que yaa ngi ci assurance indicelle boobu bu aajo rek ci ñàkkum taw mun ngaa assurer wu loolu nu muy demee c' est que en fonction gàncax bi ngay def mboq la gerte la suuna la wala basi la agronomie yi dafa am xayma yu ñu def gàncax bu nekk dafa am lu muy soxla ci ndox ba boo ko jiyee ba bu muy ñor dafa am quantité bu muy soxla ci ndox donc te loolu aussi <hesitation> non seulement quantité bi dafa am lu muy soxla mais ñëwin ndox mi aussi am na solo moo mooy répartition bi donc ñu jël pàcc <hesitation> ma gàncax bi ci ñetti pàcc ñu ne fi nga xamante nit day ji ba ba muy def ay fleurs kooku benn phase la bu muy defee fleur ba fu muy bootee ay doom boobu aussi beneen phase la <breath> bu muy bootee doom nag ba fu muy ñoree tamit boobu tamit beneen phase la am na ñu koy def ñetti phases donc phase bu njëkk bi <hesitation> gàncax bu nekk dafa am lu muy soxla ci ndox bu fekkee misaal laay joxe nii bu fekkee ñu ne phase bi nga xam da ngay ji ba fu muy amee ay fleurs par exemple day soxla cent milimètres ndox <smacks lips> ñu gis ni que yow ci phase boobu ci quarante jours yow li nga am cinqante milimètre nga am donc gis nañ ni perte ndox bu am cinqante milimètres la donc da ngay ne ah kon de kii ci première phase bi am na lu mu ñàkk parce que dina am jeexital ci fu muy ñoree donc ñu xool deuxième phase bi bu fekkee ñu ne deuxième phase tamit <hesitation> 90 milimètres ndox lay soxla exemple laay joxe nii rek nga am 75 milimètres xam nga kon am na lu des donc ñu ne ah deuxième phase bi tamit de vraiment am na lu manqué ñeenteeli phase bi bu fekkee par exemple 50 milimètres nga jox ngay am nga am 60 milimètres ah ñu ne ah 50 la soxla woon waaye am na 60 kon fii amut problème donc fi am problème mooy fi muy commencé ak fi muy digg bi donc loolu la ñuy xayma ci ndox xool ñaata lay doon ci pourcentage perte bi alors ñu calculer ko nag jox la dàmpaay ci loolu noonu la assuarnce indicelle di di doxee donc par phase la phase bu nekk gàncax am na niveau ndox bu mu soxla bu ko amee macha allah baax na bu ko amut aussi ñu xayma ñaata moo manqué ci loolu la ñuy sukkandiku xool bu ñëwoon superficie li la nga waroon a am ci rendement loolu ñaata pourcentage la loolu la ñuy sukkandiku xayma pour jox la ndàmpaay ci loolu <breath> te loolu aussi def nañ ko du benn at du ñaari at du ñetti at ci ay programme yoo xamante ne ñu ngi ci dëkk bi <hesitation> ci région bi <hesitation> ñu ndàmp leen ci xeetu assurance bi parce que daaw <hesitation> boo xoolee ren ñu ngi en fait ci camapagne <hesitation> 2017 bi boo xoolee ci région Tambacounda rek ñu ngi fay ci ndàmpaay presque 73 mimmions la ñu distribuer ci 9 communes ci région Tamba département Tamba ak département Koupentoume voilà ci xeetu assurance boobu <breath> kon woon dëgg la

<breath> waaw en fait risque bu xasee am béykat bu dee assuré
salaamaaleykum
maaleykum salaam
nuyu naa leen ma lay nuyu di la sant di la gërëm seen émission bi kii maa ngi door a dugg seen émission bi maa ngi tudd Souleymane Ba dëgg * dans la commune de Kouwar département Goudiri Souleymane Ba Gambie

waaw wa waaw <hesitation> dama doon laajte si wàllu assurance bi parce que dégg naa su ma déggee bu baax da ngeen ne da ngeen di intervenir commune bu loolu laa buggoon laajte lu waraloon ñun département Goudiri bi amuñu ko waaw
ok jërëjëf <hesitation> Souleymane Ba bu bu Kowar <breath> en fait assurance agricole dafa ñëw pour Sénégal gi yëpp parce que booy xool ñu ne compagnie nationale :frala Sénégal bi yëpp la mais ci depuis deux mille <hesitation> treize ba deux mille <hesitation> dix sept xeetu assurance buñ doon jaay mooy assurance indicelle
waaw
dafa am nu mu tëralee nuñ koy tëralee
waaw
dafa am ay jàngat yu énuy def ci gox bu nekk ci dix ans wala quinze ans wala vingt ans ndox naka la doon ñëwee foofu pour ñu def ay xayma xool risque yi fa nekk
waaw
loo leen defoon defoon ci département Tamba ak département wu Koupentoume <breath> waaye ren boo xoolee am na jàngat bu ñu defaat ci département Goudiri donc Kowar ci la bokk <hesitation> Kothiari ci la bokk Kulore ci la bokk te boo xoolee sax ci programme Pader yi zo am na ñoo GIE yoo xam ne bokk nañ ci programme Pader yi <breath> waxoon naa leen ne ñoom ren muy Kothiari muy Kawar muy <hesitation> Kulor ñoom ren képp ku bugg assurance war na mun a jege parce que Pader daf lay jàppale mais aussi di la jàppale ci assurance war ngaa mun a jege si

waaye bu dul loolu assurance perte récolte boobu moom Sénégal yëpp la képp ku ko buggu parce que loolu par individu la kooku du par groupement par individu la par nit nit boo amené sa trois hectares sa six ak sa dix hectares <breath> mun nga ñëw directement ne ko man de asssur assurance perte récolte laa bëgg bu boobaa ñu dem sa tool <breath> ñu wax ñooñu ñu xayma ñaata nga ci dugal énaata hectares la nga ban gàncax ngay def ñu defal la sa assurance
waaw kay merci jërëjëf

<breath> waaw risque bi daal

<hesitation> bu deee ci wàllu assurance indicelle la <hesitation> bu fekkee énàkk-ñàkk taw ñëw na xam nga doomu aadama mun nañëw taxaw sama tool ne ko ah énàkk-ñàkk ndox <breath> mais dafa am ay xeetu nattukaayu ndox yoo xam ne ñoo am te loolu <hesitation> am na loo xam ne ANACIM Sénégal ANACIM ñoo koy toppatoo <breath> alors ANACIM am na ay poste pluviométrique yoo xam ne intallé na ko am na ay stations pluviométrique yoo xam ne installé na ko waaye ñun aussi <noise> <hesitation> ci wàllu CNAAS dem nañu ndoxu nattukaay yooyu am na aussi ay yeneen nattukaay yoo xamate ne ci satelite bi lay jógee ñu ne donc ñoom ñooy nattukaay satélites yi te assurance indicelle bu nuy jaay ci biir <hesitation> région Tamba <breath> genre nattukaay boobu la ñuy am <breath> alors bu fekkee ñàkk taw moo am léegi données yëpp bis bu nekk taw bu ñëwee ci ab gox satelite bi la koy xayma <breath> aussi bu fekkee ne ay pluviomètres ñoo nekk station boobu aussi données yi da koy jël donc dinaén xam gox bu nekk énaata milimètre moo fa taw jour bu nekk wala semaine bu nekk wala chaque dix jours <breath> bu boobaa données yooyu la ñuy sukkandiku jarul sax ñuy dem sa tool pour xool ndax sa tool naat na wala naatut moo tax assurance indicelle am avantage boobu <breath> maanaam tant que ndox bi nga xam ne soxla nga ko ñu ne am na lu ci manqué assurance da lay dàmp donte li ngay góob vraiment lu bëri ngay góob mais aussi <hesitation> am na benn pàcc boo xama ne xëy na nit ki ci gox ñëpp mënuñu tolloo parce que sa am na yenn facteurs yoo xam ne ñu ngi ci nit ki mun na <hesitation> la gën a béy wala toolam wala gën koo toppatoo même bu fekkee énàkk taw am na moom perte bu muy am mooy néew yow li ngay am bu fekkee ne da nga bàyyi ñax jël sa tool donc yooyu mu ngi ci mais bu fekkee ne beneen xeetu assurance la bu ñuy woowee assurance perte récolte kooku dafa aajo bu fekkee ne yow lakk-lakk moo ñëw wala ndox njéeréer yi ñoo fa dugg xam nga nit mun na gis ni xëy suba gis ni lakk na mun nga xëy gis ni ay picc dugg nañ sa tool mun nga xëy gis ni mala dugg na sa tool donc loolu daénuy dem constater maanaam yow da ngay def rek sa déclaration am na ay fiches déclaration nga ne ko ah man sama tool nangam bi ngeen assurer ah ay njéeréer dugg naén foofu wala lakk-lakk am na <smacks lips> donc yow boo defee sa déclaration boobu ñun dañuy yebal benn ingénieur en tout cas benn expert